Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun wanta mormatti uffatan kan miidhaginaaf oolu habilii mormaa ta'ee inni gosa lama kan ta'ee fi tokko gabaabaa morma jalatti hafuu fi kaan immoo xiqqoo kan gadi dheeratu ta'ee lamaanuu wanta akka boca ababaa qabu.

Naannoon uumama keenyaa waanta hundaan kan badhaatee fi uumaa rabbii akkaan bareedan kan gonfattedha. Keessattuu allaattiiwwan bifa addaa addaa qaban kanneen bareedina naannoo keenyaatiif gumaacha fi hawwatummaa isaa dabaluu keessatti gahee guddaa qabu.

Namoota baayyinni isaanii sadi ta'aniifi namoonni sadanuu ammoo namoota saalan dubartoota ta'ani dha. Namoonni kunneen uffata aadaa uffatanii akkasumas faaya isaanii hidhatanii bareedanii kan jiraniifi qabeen ammoo aannan wal hobaasaa kan jiranidha.

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame mana murtii ol'aanaa godina Booranaa kan jedhu yoo ta'u halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa kan qabu dha.

Namoonni baadiyyaa waanuma qaban irratti hamma humna isaanii yoohojjetan jijjiirama guddaa argamsiisuu danda'u. Uummanni kun oomishaalee hedduu oomishanii gabaadhaaf kan dhiyeessan ta'uyyuu kan isaan bu'aa guddaa irraa argatan baay'ee muraasa. Kanaaf waanta isaan fayyadu adda baafachuu qabu jechuudha.

Konkolaataa guddaa halluu adii qabu kan namoota fe'ee deemaa jiruudha. Konkolaataan kun daandii asfaaltii gurraacha irra deemaa jira. Akkasumallee duuba isaan haara gurraacha baasee qilleensatti dabalaa jira. Naannoo konkolaataa kanaa lafa bal'eensa bal'aatu jira.

Allaattiiwwan kunneen gosoota allaattii balali'uu hin dandeenye keessaa isa tokko yoo ta'aan maqaan isaanii guchii kan jedhamudha. Iddoon guchiiwwan jiran kana lafa marga lalisaa fi mukkeen bosonaa qabu keessa deemaa kan jiranidha.

Qilxuun muka guddaa fi dammee baayyee ofirraa kan qabu ta'ee naannoo lafa baddaa akkasumas baddadaree keessatti kan argamuu fii naannoo hammoojjii ho'aa keessattis baratamaadha. Qilxuu wanti adda isa taasisu dammee baayyee qabaachuu fii gaddisa uumama baayyeef ta'uu isaati.

Kun barjaa kilinika fayyaa yaala dhibee keessoofi kan daa'immanii 'Ye-Lemma' agarsiisuudha. Barjaan kun ogummaa harkaan sibiila irratti kan hojjetameedha. Barreeffamni isaa afaan Amaaraafi afaan Ingiliziitiin barreeffamee jira. Fakkiin meeshaaleen yaalaa muraasnis barjaa kana irratti kaafamee jira.

Namoonni poolisii ykn tiraafikii warra taahaniidha. tiraafikiin kun karaa irra dhaabbachuun akka balaan tiraafika hin mudanneef kan eeganiidha. tiraafikoonni kun afur taa'anii kan jiraniidha. akkasumallee akka isaan tiraafikii taa'an isa isaan mataa isaanii irra kaawwatanii jiraniin beekna.

Hantuutni gosa beellada manaa kan namoonni hedduun mana keessatti ishee jibbanii fi baay'ee rakkiftuu taatedha. Namoonni haa jibban iyyuu malee mana keessatti boolla qotattee galuun halkanii guyyaa baay'ee nama jeeqxi.

Manneen daldalaa hedduu keessatti fuduraalee fi kuduraaleen achi keessatti gurguraman toora tooraan kutaalee adda addaa keessa ol kaa'uun namoonni keessaa filachuuf akka mijatu taasisu. Kunis wal makinsa biqilaa kanaa ittisa.

Calleen kun callee baay'ee bareedaa fi miidhagaa kan taheedha. calleen kun alaabaa abbaa gadaa kan ibsuudha. calleen kun halluu ykn bifa sadii kan qabuudha. halluun kunis gurraacha, diimaa fi adii kan taheedha. callee bifni isaa baay'ee kan nama hawwachiisudha.

Namoonni baay'ee kan wal jaallataniidha. namoonni kun wal jaallachuu irra darbanii sirriitti wal hammatanii dhaabbachaa jiru. namoota lamaan keessaa tokko qeesii amantaa ortodoksii kan taheedha, inni tokko ammoo sheekii amantaa musilaamaa kan ta'eedha. namoonii kun lamaan amantaan osoo wal hin qoodin wal jaallatu.

Fakkii kana irratti kan argamu gosa nyaataa aadaa Oromoo Wallaggaa biratti hedduuminaan beekamu innis cororsaadha. Innis nyaata haalaan mi'awwuu fi haalaan jaallatamu ta'ee uummanni baayyinaan kan fayyadamu keessatti nyaata ramadamuudha.

Baankiiwwan keenya yeroo ammaa fayyadamtootaaf haala mijataa uumuudhaan sa'aatii Digdami Afur guutuu tajaajila kennaa jiru. Fayyadamtoonnis haala kanatti fayyadamuudhaan qarshii barbaadan ofii isaaniitii baafachaa jiru. Kun immoo faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Fayyadamtoonni yeroo ko'ummaa isaanii dhaqanii rakkoo itti ooluudhaaf isaan gargaareera.

Namoonni kun namoota saddeet iddoo tokkotti walitti qabanii kan jiraniidha. namoonni kun namoota bebbeekamoo kan tahaniidha. namoota saddeet keessaa namni lama taa'aa kan jiraniidha. namoonni saddeet keessa ammoo hiriiranii dhaabbachaa kan jiraniidha. akkasumallee namoota saddeet keessaa namni lama saala dubartii kan taa'aniidha.

Suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo obboo Mararaa Guddinaati. Mararaan Guddinaa qabsoo oromoo keessatti nama aarsaa guddaa kanfaledha. Ammas nama siyaasa shoora ofii bahaachaa jirudha.

Gadamsi bineesa bosonaati. Bineensi kun baay'ee miidhagaadha. Kanaaf akka biyya keenyaatti xiyyeeffannoo guddaa argatee kunuunfamaa jira. Namoonni biyyoota alaa irraa bineensuma kana daawwachuudhaaf gara biyya kanaa dhufanis hedduudha. Kana irraa ka'uudhaan galii guddaa nuuf galchaa akka jirutu hubatama.

Qonni xiyyeeffannaa guddaa argachuu isaatiin mootummaan biyya kanaa Tiraaktera hedduu qopheessuudhaan qonnaan bultootaaf dhiyeessuudhaan akka isaan danqama tokko malee hojjetaniif isaan dandeessiseera. Kun immoo dandeettiin oomishaa akka dabaluuf karaa saaqee jira.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota waan gurguramu qabachuun gabaa deemun lafa gabaa keessa taa'a kan jiranifi kan dhaabbatani illee kan jiran yommuu ta'u, kolfaa kan jiran ta'uu isaani kan nutti agarsiisudha.

Oomishni kun, maqaan isaa saamunaa jedhama. Saamunaan oomisha qulqullina qaamaa kan akka: mataa yokin rifeensa fi qaama guutuu ittiin qululleessuuf kan oolu yoo ta'u, akkasumas fayyaa gogaa qaamaa eeguufis ni oola. Saamunaan kun, oomisha warshaa keemikaala of keessaa qabuu dha.

Fileeshiin kun fileeshiin baay'ee bareedaa kan taheedha. fileeshiin kun bifti isaa adii kan taheedha. fileeshiin kun faayidaa hedduu kan qabuudha. faayidaan inni dhala namaatiif kennu keessaa wantoota addaa addaa kanneen akka faarfannaa, sirba fi suuraa addaa addaa kan ittiin waraabaniidha.

Nyaata aadaa Oromoo Marqaa jedhama. Nyaatni kuni naannolee Oromiyaa heddutti kan beekkamu yoo ta'u wantoota akka daakuu xaafii, dhadhaa, barbaree fii k.k.f irraa kan qophaa'udha. Meeshaan nyaata kan ittiin nyaatanii fii waciitiin biroo cinaa marqaa kanaatti kan argamuudha.

Barumsa jechuun ilma namaatti kan uffata uffise jechuun ni danda'ama. Barnootni karaalee addaa addaa kennamuu danda'a. Isaan keessaa inni tokko, barnoota karaa idilee daree barnootaa keessa taa'anii hodofanii yeroo ta'u, inni kan biraa immoo karaa al idileeti

Alaabaan biyya Itoophiyaa sadarkaa garaa garaa keessa darbuun bifa har'aa kana qabaatee jira. Alaabaan kun wal'aansoo fi qabsoo keessa akka darbe seenaan ni kaasa. Alaabaan kun Dookter Abiyyi fi nama biraan baatamee jira.

Barreeffamni mul'ate kun barreeffama afaan ingiliffaa irraa fudhatame kan halluu cuquliisaan barreeffamee jirudha. Innis jecha tokko garuu waayee wanta tokkoo jecha tokkoon salphaatti jecha ijoodhaan ibsa. Loogoon isaa immoo halluu magariisa qaba.

Addunyaa kana irratti gosoota dorgommii fiigichaa abbaa meetira kuma kudhanii jechuun isa baayyee guddaa fi baayyee obsa barbaadudha. Taammiraat Tolaa nama cimaa biyya keenya badhaasa nyaachisedha fiigicha dheeraa abbaa kuma kudhanii fiigee injifatee.

Oomisha midhaan qamadii lafa bal'aa irra facaafamee jiru. Oomishni kun daraaree firii godhachaa kan jirudha. Oomishni qamadii gosa midhaanii nyaataaf oolan keessaa isa tokkodha. Kana malees qulqullinaan oomishamuun gara biyya alaatti eragamuun galii kan argamsiisudha.

Gareen Ispoortii buna wallaggaa akkuma gareewwan kaanii humna isaa jabeeffatee hojjechaa jira. Gareen kamuu hojii isaatiin milkaa'uudhaaf cimee hojjechuun isa irraa eegama. Ispoortii qofa itoo hintaane kanneen biroo irrattis humna guutuudhaan yoohojjetan bu'a qabeessa ta'uun ni danda'ama.

Fakkii wantoota adda addaa meeshaa halluu cuquliisa qabuun ukkaanfamee jiruudha. Wantootni kunneen cinaacha isaanii irraa barreeffama halluu adiin barreeffamee jirutu jira. Akkasumallee naannoo wantoota kanaa teessuma nam-tokkee muraasni argamaa jiru.

Itoophiyaan baroota keessatti alaabaa mataa ishiitiin bulaa kan turtedha. Alaabaan kun halluu adda addaa sadii kan qabu yoo ta'u, isaanis halluu magariisa, keelloo, fi diimaa ta'a. Hundi isaanii hiikaa mataa isaanii kan qabanidha.

Paarkiin ICT biyya keenya keessatti yeroo ammaa bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Dhaabbani kun dhimma saayinsii irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechaa waanta jirtuuf guddina Teekinooloojii biyya keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha waanta ta'eef hojii walitti fufinsaan irratti hojjetamuu qabudha.

Namoonni kun namoota bebbeekamoo kan ta'aaniif hoggansaa addaa addaa kan hoggananiidha. namoonni lamaan kun laaptoppii tokko qabaachuun gamaaf gamana ykn fuulaa fuula ta'aanii haasaa gochaa kan jiraniidha. namoota kan alaabaa ABO ykn adda bilisa baasaa uummata Oromoo kan taheetu jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa suuraa dubartii lafa naannoo bu'aa bahii qabu alaabaa Itoophiyaa uffattee jirtudha. Isheenis naannoo bosonaan guutamee fi laga guddaa lagni isaa fincaa'aa qabu ilaalaa jirti.

Suuraa Facebook irraa fudhatamee fii habaaboo bareedduu kan ofirraa qabuudha. Barreeffama afaan Ingiliffaa Beautiful flowers jedhuu kan biroos kan mul'atuu fii suuraa Facebook kana irratti gad lakkifame jalatti react garagaraatu mul'ata.

Uffanni aadaa uummata Oromoo biratti baa'ee kabaja kan qabuu fi bal'inaan uffatamudha. Shamarreen kun uffata aadaa Oromoon faayamtee kan jirtudha. Akkasumas faaya morma ishee irratti godhattee kan jirtudha. Uffanni shamarreen kun uffattee jirtu kun uffata aadaa oromo

Jookkii dhugaatiin farsoo fi kanneen biroo ittiin buufaman. Jookkiin kun minjaala irra keewwamee jira. Suuraan mana keessatti kaafamee jirus taa'umsa soofaa, marga jiidhaa mana keessa naqamee jiru akkasumas walaliidhaan mana miidhagee jiru kan argisiisudha.

Itoophiyaan ministeerota danuu hundeessitee kan jirtu yoo ta'u, ministeerri kuni ministeera geejjibaati. Sochii konkolaataawwanii kan to'atu, balaa tiraafikii hir'isuu irratti shoora guddaa kan taphatudha. Innis mallattoo ministeerota biroo irraa adda isa baasu alaabaa kana qaba.

Fakkii kitaaba afaan Oromoo kan suuraa abba Gadaa ofi irraa qabuudha. Kitaabni kun maqaan isaa Jaarraa yoo ta'uu haaromsa aadaa fi seenaa Booranaa jedha. Barreessaan kitaaba kanaa Jaatanii Didaa Haroo jedhama.

Dubartiin kun, mana keessa teessee jirti. Manni dubartiin kun, keessa jirtu kun, diikoorii fi meeshaalee miidhagina manaa garaa garaatin kan bareeffamee jiru yoo ta'u, lafti mana kanaas afaa baay'ee bareedaa ta'een afamee fi bareedee jira.

Dubartoota uffata aadaa gosa adda addaa uffatanii dhaabbachaa jiraniidha. Dubartoonni kunniin rifeensa mataa isaanii ofi irra dhangalaasanii mataa isaanii jala immoo hidhatanii jiru. Duuba dubartoota kanaa biqiloota magariisaa hedduutu jira.

Konkolaattonni gaafa boba'aa ittiin deemanii buufata bob'aa waraabbatan meeshaan isaan keessaa waraabbatan waan ol dhaabbatu adii guddaa wayiiti. Kunis waan akka maashina wal cinaatti iskiriinii lama qabuu fi karaa lama waraabuuf oola.

Kun gosa dhugaatii lallaafaa kan maqaan isaa kookaa kollaa jedhamuudha. Dhugaatiin kun halluu gurraacha qaba. Qaruuraa isaa fuullee irraa hojjetame baay'eetti naqamee qodaa baataa isaa keessa naqamee jira. Baataan dhugaatii kanaa baay'inaan walirra tuulamee jira.

Biqiloota nyaataa oyiruu keessa haalaan oomishamanii jiraniidha. Biqiloonni kunneen lafa hektaara hedduu qabu irratti toora galanii dhaabamanii jiru. Biyyeen lafa qonnaa kanaa gosa biyyee gurraachaati. Lafa biqiloota magariisa qabu kana keessa mukeen argamaa jiru.

Lafa gamoowwan heddu qabuu fi gidduu gamoowwaniitti ammoo lafa duwwaa mukkeen xixiqqoo qabuun kan ijaarameedha. Gidduu gamoowwan gamaaf gamanaa kanatti manneen biroo tokkollee kan hin jirree fi samiin haala salphaa ta'een kan mul'atuudha.

Kun meeshaa faayaa gosa sibiilaa irraa hojjetameedha. Faayaan kun boca odaatiin kan hojjetame yoo ta'u, bocni odaan isaa bifa magariisa qaba. Hidhannoon isaa immoo bifa warqee qaba. Faayaan kun morma irratti kan hidhatamuudha.

Kun gosa nyaataafi dhugaatiiti. Foon dheedhiin gidduu saanii kaa'amee jira. Buddeenni maraan kutaan lamni immoo cinaan kaa'amee jira. Foon diiminni kan ittiin nyaatamu mixmixis ni jira. Daadhiin dhugamus qodaa isaatti nam'ee cinaan kaa'amee jira.

Fakii kana irratti kan argamu fakii baaburaa fi hadiida baaburaati. baaburri kunis walitti hidhamuun dheerinaan wal gottotee deemaa kan jirudha. Hadiidni baaburaa dkunis immoo naannoo lafa baadiyyaatti lafarraa ol kaafamee ijaarramee kan jirudha.

Meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu keessaa isa tokko yoo ta'u meeshaan kunis ittoo yookaan wantoota biroo keessatti naqachuuf kan nu tajaajiludha. Maqaan meeshaa kanaas saayinaa jedhamuun kan beekkamudha. Mana keessatti argaa kan jirrudha.

Namoonni kunneen lamaan uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii kan jiran yoo ta'u lameen isaaniyyuu daa'ima qabatanii dhaabbatanii kan jiranidha. Uffanni aadaa isaan uffatan gosa tokko yoo ta'u halluu adii fi magariisa of keessaa qaba

Dhugaatin kun dhugaatii lallaafaa yoo ta'u maqaan isaa ispiraayitii kan jedhamudha. dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa hin qabneef qaama namaa irratti miidhaa guddaa hin geessisu. dhugaatin kun namoota baayyedhan jaalatamaadha.

Mana gamoo kan darbii lama qabuudha. Gamoon kun kallattiin ulaa isaa fi foddaan isaa lamaan argamaa jiru. naannoo gamoo kanaa biqiltuun baala magariisa tokko dhaabamee jira. Gamoon kun keenyan isaa halluu gosa lamaan dibamee jira.

Misingaan akkuma boqqoolloo baalli isaa bifa walfakkaataa qaba. akkasumas jirma offaa jedhamu qaba. kana malees midhaan isaa nyaataaf oola. gabaa keessattis heddumminaan waanta argamuuf namoonni baay'een itti fayyadamu. Misingaan kun midhaanota kaanitti dabalamuudhaan biddeen isaa tolfamee nyaatama.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa wantoota nyaataf oolan kanneen akka abasuuda gurraacha, qullubbii diimaa, qullubbii adii fi kanneen biroo itti gurguramudha . Kunneen hunda isaanii nyaata keessatti ni fayyadamna.

Mana barnootaa kutaa baayyee qabuu fi ijoollee barattootaa mana barnootaa sana keessatti argaman argaa jirra ijoolleen kun yeroo boqonnaa isaaniitti alatti gad bahanii boqonnaa isaanii taphaan kan dabarsaa jiranii dha.

Isiin suuraa irratti muldhattu tun uffata aadaa oromoo keessattuu kan aadaa arsii uffatte. Akkuma beekkamu akkuma sabaa fi sab-lammoonni garaa garummaa qabaniin uffata mataa isaanii qabu. Inni asitti muldhatu kun uffata aadaa arsii yoo ta'u kan yeroo cidhaa uffatamuudha.

Biyya kanaaf bunni bu'aa guddaa argamsiisaa jira. Sababni isaas Itoophiyaa keessatti Buna oomishuun yeroo dheereffatee jira waanta ta'eef faayidaan isaas namoota biratti mi'eeffameera. Buna kana immoo qulqullina isaa eeguun immoo akka addunyaattuu dorgomaa akka ta'u taasiseera.

Manneen barnootaa olaanoo keessatti bakki shaakallii kompiitaraa jiraachuun isaa dhaloonni beekumsa isaa qabaachuudhaan dorgomaa akka ta'uuf isaan gargaareera. Kun immoo bakka hundatti haala fooyya'aa ta'een mijeeffamuudhaan walgahuu yoodanda'e biyya kanaaf waanta guddaa gumaachuudha.

Suura kana irratti kan argamu nama biqiltuu kuduraa raafuu jedhamu keessa dhaabbatee jirudha. Biqiltuun raafuu kun baay'inaan lafa bal'aa irratti oomishamee kan jirudha. Raafuun kuduraalee keessaa isa tokko yoo ta'u madda soorataa baay'ee beekkamaadh.

Namoonni gabaa keessatti kuduraalee adda addaa daldalan bu'aa guddaa argachaa jiru. Sababni isaas daldalli kun namoota baay'eedhaan waanta barbaadamuuf harkatti hafee kisaaraadhaaf yeroon isaan saaxilaman baay'ee hinmul'atu. Kanaaf namni hunduu hojii kana itoo hintuffatin hojjechuu qaba.

Namoota baayyatanii mana tokko keessa taa'anii kitaaba yookaan wanta amantaa irraa barreefamu kan maqaan isaa quraana jedhamu dubbisaa jiru. Namoonni kunneen wal wal irraa fagaatanii kophaa kophaa isaaniitti dubbisaa jiru.

Konkolaataan asitti muldhatu kun konkolaataa hammaan baay'ee xiqqoo taatee fi kan baay'ee fiiguu dandeettuudha. Yeroo baay'ee konkolaaticha namni dhuunfaa kan bitatu yemmuu ta'u iddoo bashannanaa garaa garaa ittiin deemuu fi iddoo dhimmaas ittiin deemuuf itti gargaarama.

Biqiltooni lafa bal'aa irratti facaafame kun, biqiltuu boqqoollooti. Biqiltuun boqqoolloo kun, biqiltuu nyaataaf oolu, firii xixiqqoo ta'e qabuu dha. Mukti biqiltuu boqqqoolloo kun, baala haalluu magariisaa qabu nyaata beeyladootaaf oolu qabu. Faayidaan biqiltuu boqqoolloo maal faa dha?

Nyaata kanneen akka muuzii ta'an qulqullina isaanii ilaalanii soorrachuun baay'ee murteessaadha. Sababni isaas nyaanni kun tortoreera yoota'e fayyaa namaatiif balaa guddaa uumuu danda'a. Kanaaf yeroo gabaa irraa binnu gatii isaa qofa itoo hintaane nageenya isaa ilaaluun murteessaadha.

Hirmaannaa barattootaa dabaluuf gaaffii daree barumsaa keessatti isaan gaafachuun barbaachisaadha. Kunis dandeettii fi hubannaa akkasumas fedhii isaan barnootaaf qaban dabaluuf murteessaadha. Barattoonni kun gaaffii gaafatame deebisuuf harka isaanii baasaa jiru.

Uummanni Oromoo dhimma hawaasummaa gamtaadhaan bahamu yeroo qabaatu Farda isaatti fayyadama. Fardaafi Oromoon hariiroo yeroo dheeraa waliin qabu. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko du'u gamtaadhaan yaa'anii fardaan gulufaa seenaa nama sanaa kaasanii himuudhaan beekamu.

Fakiin suuraa irraa argaa jirru kun dhugaatii nama macheessu kan maqaan isaa dhugaatii biiraa jedhamudha. Dhugaatiin kun dham-dhama hadhaawaa kan qabu yoo ta'u, yeroo dhugan salphumatti kan nama macheessudha. Tarree galee dhaabatee kan jirutu natti argama.

Uummanni biyya kanaa yeroo ammaa hanga ta'e jireenya mijataa jiraachaa jira. Sababni isaas yeroo durii uffanni uffatamuufi manni itti galamu baay'ee gadi bu'aa ture. Kun immoo sadarkaa qaroomina biyya kanaa yeroo sanaafi hir'ina maallaqaa yeroo sanaatiin ta'uu danda'a.

Namoonni dafqan yookiin qufaa fi utaalloon qabaman waanta kanaan qulqulleeffatu. Waanti kun maqaan isaa Sooftii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, furrii funyaan namaa irraa qulqulleessuu ni danda'a. Qaamolee biroos ni qulqulleessa.

Biyya kana keessatti xaa'oon waggaa waggaadhaan qonnaan bultootaaf karaa mootummaatiin dhiyaata. Kun immoo qonnaan bultoonni oomisha isaanii akka guddifatan isaan gargaareera. Xaa'oon soora miidhaanii isaa guddadha akkasumas ille biyyee lafaaf baay'ee gaariidha.

Namoonni naannoo tokkoo gaafa wal ijaaruun waldaalee adda addaa kan ittiin hojii uummatan naannoo isaaniitti waliin uummatan qaama mootummaa irraa beekamtii ni argatu. Keessumaa dargaggoo hojii uummatan taanaan mootummaan ni gargaara.

Meeshaan kun nyaataa gosa garaa garaa kanneen akka foon meeshaa suphee irratti waaddame, raafuu, killee, kan ittiin qabatanii nyaatan buddeeni fi kanneen biroo of irraa qaba. Nyaatni kunneen qaama namaaf barbaachisoodha.

Naannoon baadiyyaa baay'inaan hojii qonnaatiin jiraata. Hawaasni naannoo kanaa jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf yeroo hunda ooyiruu isaatti bahee hojjetataa oola. Yeroo kana maatiin hundi irratti bobba'ee gahee isaa bahachuudhaan beekama. Keessumaa abbaa warraa fi haati warraa adda dureedha.

Kophee, kopheen ilmi namaa luka isaatti kaawwachuun kan luka isaa irraa balaa ittisu yoo ta'u kophee kana yeroo baayyee ijoollee dhiiraatu kaawwata. Halluun kophee kanaa ammoo girraachaa fi adii dha.

Nama qonna qotaa jiru argaa jirra. Namni kun ooyiruu isaa qotachaa kan jiruufi haalli qotisa isaa ammoo mala aadaatiin yoo ta'u innis sangootaan qotaa kan jirudha. Sangootni kun baayyinni isaanii lamadha.

Fakkii kana irraa suuraa atileet beekamaa biyya keenyaa kan ta'e Qananiisaa Baqqalaati. Qananiisaan irree isaatti waan akka uffata miillaa kaawwatee shurraaba harka gabaabaa uffatee jira. Naannoo isaa namoonni baay'een dhaabbachaa jiru.

Iddoon kun bishaan lagaa yaa'aa jiruu fi qarqarri isaa mukkeen bosonaan kan uwwifamee jiru yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Mukkeen bosonaa jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee guddaa qaba.

Godinni jimmaa godina magariisoftuu qabeenya biyya kanaa taatee tajaajilaa jirtudha. Biyya kana keessatti oomishni Bunaa baay'inaan kan jiru ta'u iyyuu harka caalu kan oomishu warra jimmaati. Jimmatti bunni madda galii isa bu'uuraati.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; hawaasa keessatti beekamaafi fudhatamaa kan ta'e kanneen akka shinii, baataa shinii, jabanaa, gilgilii, kan hitaanni irratti aarufi kan kana fakkaatan ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Dubartoonni kun taa'aanii wantoota addaa addaa waan nyaataaf oolan gurgurama kan jiraniidha. dubartoota kan keessaa tokko gundoo teessee hodhaa kan jirtuudha. isheen tokko ammoo teessee waan nyaataaf oolan gurguraa jirti. wantoonni isaan gurguraa jiran kun wantoota akka karameellaa fi kkf tahaniidha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo mana gurgurtaa meeshaalee elektirooniksi gara garaafi namoota meeshaalee elektirooniksi sana gurguruudhaaf achi taa'an argaa jirra. Meeshaalee elektirooniksi kunniin gosoota gara garaatu asirratti argama.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dibataati. Dibanni kun ammoo dibata namoonni baayyeen itti fayyadamanidha. Dibanni kun maqaan isaa dibata didi waayit vaaliziini jedhamun kan beekkamudha

Allaattiiwwan gosa garaa garaatu jiru. Isaaan keessaa jagoon kan jedhamu tokko yoo ta'u, luka dheeraa fi morma dheeraa kan qabudha. Naannoo lafa diriiraa fi bishaan jiru jiraachuun soorata kan barbaaddatudha.

Namoonni Kun tabattoota kubbaa miila baay'ee beekamoo yommuu ta'an inni tokkoo tabataa Manchister yuunaayitid yommuu ta'u inni tokko immoo tabataa garee biraati gareen Kun lamaan walmorkiidhaan nama bohaarsan waliin tabatu.

Manneen bashannanaa naannoo simboo uumamaan badhaate keessatti ijaaramanii jiran. Bishaan haroo ifa biiftuu samii irraan calaqqisee mul'atuu fi biqiltoonni magariisni haroo sana marsanii jiran daran qalbii namaa kan harkisanii fi hawwatanidha.

Magaalaa Finfinnee naannoo laga harreeti. Naannoo kanatti ammoo uummata baayyinaan argama. Yeroon isaa yeroo halkan ta'eefi ibsaan ifaa kan jirudha. Guyyaan kun guyyaa ayyaana oromoo kan ta'e guyyaa ayyaana irreechaati.

Suura kanarratti kanan argaa jiru lafa qonnaa irratti midhaan facaafamee jiru yommu ta'uu midhaan Kun faca'ee kan gaha jiru yommuu ta'u gaafa gahe haamamee qulleeffamee nyaataaf akkasumas ille gurgurani Akka madda galittirre gargaara.

Asiratti kan arginu kitaaba mata dureen isaa Mil'uu Miliquu jedhu namicha yookiin barreessaa kitaabaa kan ta'e Guutaa Rabbirraa Baqqaanaatiin kan barreeffame argina. Akkasumas qola kitaabaa kana irratti namoonni lama wal miliqaa akka jiran hubachuun ni danda'ama.

Dhadhaan bu'aa aannanii keessaa tokko yoo ta'u, gurguramee akka madda galiitti kan gargaarudha. Dhadhaan baala raafuutti maramanii jiran kun gurgurtaaf kan qopheeffamanii jirani dha. Namoonni dhadhaa kana bitan akka nyaataatti fayyadamu.

Weellisaa Falmataa kabbadaa, wellisaa uummatni Oromoo qabu keessaa, nama jabaa fi nama haalli yeroo isa hin jijjiirredha. Innis weelluuwwan isaa kiilolee kanaan hawaasa isaa uummata Oromoo akkasuma illee qabsoon kan beekamudha.

Gaafa hojii mana sibiilaa hojjatan maashinoota barbaachisan tokko kan ta'e sibiila qal'aa kan ittiin sibiilota muranii fi sibiilota lamaa fi isaa ol walitti qabsiisuuf gargaarudha. Addatti immoo sibiilota akka ayiranii fi aluminiyeemii walitti qabsiisa.

Namoota baayyatanii taa'anii jiran argina , isaan keessaa ammoo namni tokko dhaabbatee isaanitti haasa'aa kan jirudha. Namoonni kun namoota ispoortii taphachaa turanii amma ammoo boqonnaa fudhachaa jiranidha. Dirreen irratti taphatanis maddii isaanii jira.

Fakkii kana irratti kan argamuu gosa dibataa keessaa zalaashii kan jedhamuudha. Innis rifeensa mataaf kan namni itti fayyadamu yammuu ta'u dabaltaan rifeensi mataa namaa akka laafuu fi ariitiin guddaatuuf kan tajaajiluudha.

Fakkii daa'imman harka isaanii wal qabatanii dhaabbachaa jiraniidha. Daa'imman kunneen uffata aadaa halluu adii kan gidduun isaa halluu gurraacha qabu uffatanii dhaabbachaa jiru. Naannoo ijoollee kanaa biqiloota magariisa adda addaatu jira.

Bineensi bosonaa haalluu rifeensaa magaala gurraacha qabuu fi afaan isaa banee ilkaan isaa agarsiisaa nama sodaachisu kun maqaan isaa maalidha? Bineensi kun, maal soorachuun jiraata? Bineensi kun, sanyii bineensotaa kam keessatti ramadama?

Atileetiin kun, maqaan isaa qananiisaa Baqqalaa jedhama. Atileetiin biyya Itoophiyaa kun fageenya dheeraa fiiguun kan beekamu yoo ta'u, meedaaliyaa hedduu akka biyyaatti fi akka dhuunfaatti kan injifatee dha. Atileetiin Qananiisaa Baqqalaa Atileetii fageenya dheeraati.

Asxaa dhaabbata tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyoolessaati. Asxaan kun barreeffama qubee afaan Amaaraa fi Ingiliziin barreeffamee jira. Asxaa akkanaa yeroo qopheessan dhaabbata biyyoolessaa tokko waan bakka bu'uuf qulqullina barreeffamaa fi halluu isaa eeguun murteessaadha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii keessaa tokko kan ta'ee maawozii jedhamuun beekamu yommuu ta'uu maawoziin compiitera keenya ajajuuf kan gargaaru yommuu ta'u waan barbaanne banachuuf yookaan waan barbaanne bira ga'uuf mawoziitiin bananna.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota lama kanneen dallaa ijaaraa jiranidha. Inni tokko mooraa keessaan inni biraa immoo karaa alaatiin dhaabbatee gargaaraa kan jirudha. Mooricha keessa immoo ijaarsa gamootu jira.

Kun fakkii harkaan kaafameedha. Fakkiin kun uummatni Oromoo gara malkaatti ba'anii yeroo irreeffatan agarsiisa. Garri kaan malkaatti gadi jedhanii irreeffachaa kan jiran yoo ta'u, warri kaan immoo odaa jalatti walitti qabamanii jiru.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa nyaata namaaf dhiyaate kan ittoon isaa halluu diimaa qullubbiin itti nam'e qabuu fi daabboon lama kanneen wal fakkaataa ta'an tirii sibiilaa irra kaa'amanii jiranidha.

Saanduqa meeshaalee icciitaa fi qabeenya qarshiidhaan lakkaa'aman kana keessa kaawwachuun bilisummaa sammuu fi qaamaa dhala namaaf kenna. Saanduqni kun muka irraa ogeessa muka soofuun kan hojjetamu yoo ta'u, kuusaa qabeenyaa ta'uuf hojjetame.

Shamarroonni baay'een uffata aadaa naannoo fi hawaasa isaanii uffachuu jaalatu. Dubartiin uffata aadaa saba Oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u, uffanni kun faaya garaa garaatiin kan miidhagfamee jirudha. Ishiinis gadi jettee taa'aa jirti.

Bakki kun, mana baruumsaa dha. Mana barnootaa kanatti kutaaleen barnootaa:muka, biyyee fi qorqoorroo irraa hojjataman kan jiran yoo ta'u, bakka kanatti ijoolleen barattootaa akkasumas maatiin barattootaa muraasni yeroo teessoo gara daree barnootaatti ol galchaa jiran mul'ata.

Manni kuni mana gurgurtaa suuqii jedhamuudha. Mana kana keessa dubartii baay'ee bareeddu taate takka keessa dhaabbattee kan jirtuudha. Wantootni suuqii kana keessati gurguramu kan akka buuphaa, zayitii, soogidda fa'atu gurgurama.

Biyya keenya keessatti sochii siyaasaa cimaan adeemsifamaa kan ture yoota'u; Haa ta'u malee qabsoo yeroo dheeraatiin asitti walii galteen dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa gidduutti adeemsifamaa tureera. Yeroo ammaa kanas tattaaffii guddaatu taasifamaa jira.

Suuraa kana irraa kan nutti mul'achaa jiru miidhaan mala ammayyaa fayyadamuun bakka maasaa qonnaa irra facaafamee jiru yammuu ta'u; miidhaawwan kanan gidduus bo'oowwan hedduun akka gidduu baafamanii jiran kan nutti agarsiisuudha.

Namichu kun piroofeser Biraanuu Naggaa kan jedhamudha. namichi piroofeser Biraanuu Naggaa jedhamu kun yeroo ammaa itti gaafatamaa ministeera barnootaa biyya Itoophiyaa kan taheedha. piroofeser Biraanuu Naggaa kun haasaa gochaa kan jiruudha. namichi nama baay'ee cimaa kan taheedha.

Sooftiin dhaloota yeroo ammaa biratti waanta baay'ee jaalatamummaa guddaa argachaa dhufedha. Keessumaa kan mana fincaaniitti itti fayyadaman bakkeewwan hedduutti tajaajila irra oolaa waanta jiruuf gabaa keessattis gurguramaa jira. Sooftiin qaama namaa waanta hinmiineef filatamaadha.

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo amma kan ta'e maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyi Ahimeed nama biyya Itiyoophiyaa bulchaa jiru yoo ta'u hojii hedduu hojjechaa jira.

Gamoo mana jireenyaa. Gamoon kun haala miidhagaa fi hawwataa ta'een kan ijaaramedha. Gamoon kun halluu adii fi diimaan kan dibamee jirudha. Gamoon kun kutaalee garaa garaa kan ofkeessaa qabudha. Bakka jireenya ilma namaaf daran mijataa ta'edha.

Bunni gosa biqiloota fayidaa ilma namaaf kennan keessaa isa tokko fi isa hangafaati. Biyyi keenya Itoophiyaan buna oomishuun, akkasuma illee oomishtee biyya alaaf erguun biyya seenaa fi maqaa gaarii qabdudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa namoota hedduu kanneen aduu keessatti waan diriiree jiru tokkoof kunuunsa taasisaa jiranidha. Namni as dhiyaatee jiru kun kophaa isaa kan jiruu fi harka ol qabee haasawaajira namoonni hedduun immoo duubasaa jiru.

Namoonni addunyaa kanaa yeroo hojii bal'aa waan barbaadaniif, nyaata ganama cireef ta'u mana bittaa fi gurgurtaa nyaatatii bitanii nyaatu. Manni kun bakka itti nyaannii ciree ganamaa itti bitamee gurguramu dha.

Margi jiraannan Loon nijiraatu. Hawaasni keenyas lafa qonnaa irraa hanbisee kaloo Loon isaa nyaattu kaa'uu akka dirqamaatti itti amaneera. Baadiyyaatti loon nyaachuu qofaaf itoo hintaane ittiinis qotatanii midhaan facaafatu. Kanaaf Loon isaaniitiif kunuunsa guddaa kennu.

Barattoonni daree tokko keessa baratan waan baay'een wal fakkaatu. Tokkoffaa umriin isaanii baay'ee kan walitti dhiyaatudha. Addatti immoo guutummaa mana barumsaa keessatti uffata wal fakkaataa uffachuun seera mana barumsaa kabaju.

Hafata lallaafaa gabaabaa ta'e kan roga afur qabatu lafa jira. Hafatni kun booca daraaraa halluu adda addaa qabutu irratti ka'ee jira. Yeroo baay'ee hafata kana sagadaaf namoonni itti fayyadamu. Akkasumallee naannoo hafata kanaa mukti guddaan jira.

Gabaa keessatti sirriitti hubannee yoo ilaalle namoonni tokko tokko wantoota hedduu gosoota fuduraalee fi kuduraalee akka qexootti bakka tokkoo ni gurguru. Namni kun kan fayyadamu yoo tokko gurguramuu baate illee kan biraan ni gurgurama.

1.Suurri kun siree ciisichaa uffata adii uwwifamee bareedee jiru agarsiisa. 2.Bukkee siree cisichaa kanatti wanta bareedaa muka irraa hojjetame daa'imni akka keessa ciistuuf tajaajilutu argama. 3.Lafti manichaa wanta adiidhaan faayamee jira.

Baadiyyaatti bakka tokko tokkotti hanga har'aattuu manni jireenyaa isaanii Citaa irraa hojjetama. Kun immoo maatii manicha keessa jiraatan waanta miidhuu danda'uuf akka mootummaatti irratti hojjetamuudhaan rakkoon isaanii akka furamuuf gama hundaan itoo hojjetamee baay'ee gaariidha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa dubartoonni qulqullina fuula isaanii ittiin eeggatan akkasumas immoo fuulli nama aduun yookaan immoo waan garaagaraatiin Akka hin miidhamneef kan tajaajilu yommuu ta'u galgala galala akkasumas ille guyya ni dubatama.

Kitaaba walaloo nama Boonsaa Gammachuu jedhamuun barreeffamee jiru argina. Kitaabni kun walaloo mata dureen isaa Gola icciitii jedhuun kan qophaa'e yoo ta'e, dubbistoota afaan Oromoo fi dhaggeeffattoota afaan kana qofa ilaallata.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u kan isheen jirtu mana keessadha. Uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka adii, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Gochaa duubatti hafummaa irraa bilisa ta'e, dubartoota hirmaannaa isaanii dinagdee keessatti dabaluun guddina mataa isaanii qofaaf osoo hin taane, biyyaaf illee murteessaadha. Dubartiin kun dinagdee irratti beeksisa mataa ishee beeksisaa jirti.

Harka namaa dhugaatiii buufamaa fi jiru meeshaa itti dhugaatii san dhugu qabachaa jiru argina . Dhugaatiin kun dhugaatii gatiin isaa qaalii ta'eee fi dhugaatii alkoolii of keessa qabudha. Halluun isaa gurracha dha.

Yeroo ammaa kana babal'ina magaalaa irratti hundaa'ee guddi isaa gara baadiyyaatti deemuudhaan hawaasa baadiyyaa jiru irratti dhiibbaa geessisaa jira. Kun immoo uummanni bakka sana jiru lafa qonnaa isaa dhiisee akka irraa godaanu taasisaa jira.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa dargaggeessa uffata aadaa Oromoo uffachuun gaachanaa fi ulee qabatee suuraa ka'ee jiruu dha. Duubaa isaa irras haroon halluu cuquliisa fakkaatu kan argamu ta'uu dha.

Konkolaataan kun kan geejjiba ummataa yoo ta'u yeroo tokkotti nama hedduu geejjibuu kan danda'udha. Konkolaatan kun duuba isaa irraa halluu alaabaa Itiyoophiyaa kan ta'e wal duraa duuban magariisa, keelloo fi diimaa qabatee jira.

qaaraan nyaata kuduraa keessaa isa tokkodha. Qaaraan yeroo nyaatan baay'ee kan nama gubudha. Biqiltuun qaaraan biqilee erga guddatee firii buufata firiin isaa kunis yeroo gahe ni nyaatama. faayidaa qaaraa nyaachuun namaaf kennu maali?

suuraa kana irratti daa'imman umuriin isaanii kudhanii hanga digdamaa gidduu jiran dhalattoota biyya hindii kan nutti agarsiisu yoo ta'u ,isaanis egaa dargaggeessa ganna soddomaa kan ta'e faana suuraa ka'aa kan jiranidha.

Maarkabni bakka bashannanaa dhala namaa ta'uun sammuu isaanii bohaarsuuf ni gargaara. Namoonni kun hundi isaanii maarkaba irra kan jiranii fi meeshaa ittiin bidiruu kana oofan tokko tokkoon isaanii qabatanii jiru.

Namoota lama ta'anii geejjiba gaarii jedhamu kan harree tokko harkisaa jertu yaabbatanii jiraniidha. Gaariin kun namoota kana cinatti bishaan fe'ee deemaa jira. Naannoo gaarii kanaa konkolaataa guddaan tokko daandii gubbaa dhaabbachaa jira.

Namoota baay'ee daandii gubbaa uffata halluu alaabaa Itiyoopiyaa kan asxaa buufata xiyyaaraa qabu uffatanii fiigaa jiraniidha. Namoonni kunneen mataa isaanii irraa kephee halluu adda addaa qabu godhatanii jiru. Akkasumallee ijoolleen lama isaan keessa dhaabbachaa jirti.

Suuraa kanarratti kan argamu dhugaatii mana kessatti dhamma irraa hojjetamu birzii jedhamuun beekamu yommuu ta'u dhugaatii aadaa keessaa isa tokkodha akkasumas immoo qophilee garaa garaa kan Akka cidhaa eebbaafi kan kana fakkatan irratti dhugama

Namoonni sadii yeroo isaan dirree kubbaa miillaa irratti wal duukaa kubbaa duukaa bu'aa jiran kan agarsiisuudha. Namoota sadan keessaa namoonni lama kan garee tokkooti. Akkasuma illee dirree kubbaa miillaa kana marsanii namoonni ilaalaa jiran illee ni jiru.

Namoonni lamaan kun, dursitoota biyya Itoophiyaa baroota darban keessaati. Namoonni kun haadha warrraa fi abbaa warraa yoo ta'an, maqaan isaanii Xaayituu fi Minilik jedhama. Namoonni kun, bara bulchiinsa isaanii kessa hojii akkamii hojjachuun yaadatamu?

Asxaan kun, asxaa dhaabbata miidiyaa Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa jedhamuuti. Miidiyaan kun, kan mootummaa Itoophiyaa yoo ta'u, miidiyaalee mootummaa fi kan dhuunfaatif akka madda odeeffannootti tajaajila. Asxaichi, haalluuwwan adii, cuquliisa fi burtukaana kan qabu yoo ta'u, fakkii waan balali'uu fi maqaan miidiyichaa gabaajee Afaan Amaaraatin qaba

Gaggeessummaa jechuun, adeemsa itti dura bu'aan biyya tokkoo yookaan hawaasa naannoo tokkoo fedha uummataan filamuun hawaasichaaf hooggansa naga-qabeessa ta'e itti kennudha. Sadarkaa biyyaalessaatti gaggeessummaan uummataan filamanii yaada hawaasa sanaan gaggeeffamuu jechuudha.